Vantu vanofanira kusisoendeswawo kuzvikora kuti vanofundira kurapa antu izvo zvinoita kuti anamukoti nemadhokodheya vawande muzvibhedhlera.

Vanthu vanofanirawo kuenda kuzvikora vachindofundiswa kurapa anthu anenge vachirwara ngematenda akawanda izvo zvinoitao kuti madhokodheya nana mukoti vawande kuzvibhedhlera.

Vantu vanofanira kugarawo vechienda ,kuzvikora kunofundira ,kurapa antu iyo, zvinoita kuti anamukoti edu ,vawande muzvibhedhlera umu.

Zvikora zvinofundwa ngerumbwana izvo zvinoita kuti vakwanise kuverenga pamweni nekunyorawo mazina avo uye kuremeredza vantu muduntu.

Pazvikora zvinofundwa ngerumbwana apodzinenge dzichifundira kunyora mazina adzo, uye futi padzinenge dzichifundiravo kuremekedza antu akuru. Pavanenge vachigara navo munharaunda dzavo.

Varumbwana toendawo kuzvikora kodzidza nekufundira kunyora mazina adzo uye futi kuerenga zvinenge zvakanyorwa pamwe nekuremeredza antu akuru muduntu .

Zvikora zvinofundwa ngerumbwana apo zvinenge dzinenge dzichifundira kunyora mazina adzo, kuyerenga pamwe nekuziyavo kuremekedza antu akuru muduntu.

Zvikora zvinofundiwa ngendumurwa padzinenge padzinenge dzichifumdira mazina adzo uye kierengawo zvakanyorwa pamwe nekuremekedza vantu ivava nenge vachigara navo mudunhu.

Rumbwana dsinofanira kuendawo kuzvikora zvinenge zviri pasinde apo pavanenge vechinofundiswe kunyora mazina avo uye kuti kuerenga pamwe nekuremekedza vantu vakuru mudundu.

Zvikora zvinoendwa nge rumbwana apo zvinenge zvichino fundira kunyora mazita avo uye kuremekedzawo anhu akuru avanenge ve chigara navo mu dunhu ravo.

Zvikora zvino fundwa nge rumbwana apo dzinenge dzichi fundira kunyora mazita adzo kana kuverenga uye futi vanenge vechi fundira kuremekedza antu akuru munduntu.

Zvikora zvinoendwa nerumbwana vachinofundira kunyora mazina avo, uye futi kuerenga zvinonga zvakanyorwa pamwe nekuremekedzavo antu akuru vemuntaraunda mavo.

Rumbwana dzinosisa kuendawo kuchikora dzechindofundira kuerenga pamwe nekunyora mazina adzo. Uye futi kuremekedza antu akuru muntaraunda mavanenge vachigara.

Chikora chinofundwa ngerumbwana apo dzinenge dzichifundira kunyora mazina adzo uyezve kuerenga pamwe nekuziyawo kuremekedza anhu akuru mudunhu.

Zvikora zvinofundwa ngerumbwana zvichinodzidzira kunyora mazina azvo uye futi dzichinodzidzira kuerenga pamwe nekuremekedzawo antu akuru vavanenge vachigara navo muntaraunda.

Kuzvikora zvinofundwa ngerumbwana apo dzinenge dzichifundirawo kunyora mazina adzo uye futi dzinenge dzichifundira kuerenga pamwe nekuremekedzawo antu akuru muntaraunda.

Rumbwana dzinoendavo kuzvikora zvinenge zviri pasinde pavo. Zvichinofundira kuerenga pamwe nekunyora mazina adzo, uye kuremekedza antu akuru muntaraunda.

Rumbwana dzinofanira kuendawo kuzvikora zvinenge zviri pasinte apo vachinofundiswa kunyora mazina awo, uye kuverenga kuremekedza antu akuru mumatundu.

Rumbwana dzinoendawo kuchikora kuti dzindofundiswa kunyora mazina adzo Uye futi kuerenga pamwe nekukwanisa kuremekedzawo antu akuru pavanenge vachigafisanawo muduntu.

Rumbwana dzino endawo ku chikora kuti dzino fundira kunyora mazina adzo uye futi ku erenga uye futi ku remekedzawo antu akuru va vanenge vachigara navo mu ndaraunda.

Muzvikora zvinoendwa ngerumbwana vachinofundira kunyora mazina avo uye kuti vanenge vachinodzidziswa kuti vakwanise kuremekedzawo antu akuru.

Rumbwana dzinofanira kuendawo kuzvikora zvinenge zvirintaraunda apo vanofanira kunofundira kunyora mazina avo pamwe nekuerenga uye futi kuremekedzawo antu akuru.

Muzvikora zvinofundiswa rumbwana kuti dzikone kunyora mazita awo uye futhi kuyerenga zvinenge zvakanyorwa pamwe nekuremekedzawo antu akuru vemundaraunda dzavanogara.

Zvikora zvinofundwa ngevakomana nevasikana ana baba kana ana Mai vanenge vabva zera apo vanenge veifundira kuti vazoitawo mishando wakasiyana siyana uyo inoita kuti nyika yedu iyende mberi .

Vakomana nevasikana vanoendawo kuzvikora apo vanenge vachifundira kushandisa michini kugadzira kana hembe dzekuti vanhu vadloke uye futi kuitawo mamwe mabasa anoita kuti nyika yedu ienderere mberi.

Vakomana nevasikana, ndombi nemadhodha vanoendawo kuzvikora vachinofundiswa kuite mishando yakasiyana siyana iyo inoite kuti nyika yedu ihambire mberi.

Muzvikora zvinofundwa ngevakomana nevasikana kana ndombi nemadhodha avo vanenge vari kufundira kuita mishando yakasiyana-siyana iyo inoita kuti nyika yedu ibudirire.

Zvikora zvinofundwa ngevakomana nevasikana, kana ndombi nemajaya apo vanenge vachifundirawo kuita mushando wakasiyana siyana inosanganisira kuita vanamakanika vanogadzira motokari nekuitawo madhokodheya.

Vakomana nevasikana vanoendawo kuzvikora vachinofunda kuita mishando yakasiyana siyana iyo ino sanganisira kufundira kuita madhokodheya kana anamukoti kuti vakwanise kuzorapa vantu muzvibhehleya.

Zvikora zvinofundwa ngeakomana nevasikana, ndombi nemajaya ,apo vanenge vechifundira kuita mishando, dzakasiyana-siyana ,dzinoita kuti nyika yedu ikwanise kuhambira mberi.

Muzvikora zvinofundwa ngeru ngevakomana nevasinaka , madhodha nanamai apo vanenge vachifundirawo kuita mishando inoita kuti nyika yedu ikwanise kuenderera mberi.

Zvikora zvinofundwa nevakomana nevasikana majaha nemhandara uye kana ana baba nana Mai pavanenge vachifundira kuita mushando yakasiyana siyana iyo inoita nyika yedu iende mberi.

Zvikora zvinofundwa ngemajaya nemhandara kana vanthu vakuru ana mai nana baba apo pavanenge vaakufundira mishando wakasiyana siyana inoita kuti nyika yedu iende mberi .

Vantu vanoendawo kuzvikora kunofundira kuita mishando dzakasiyana siyana idzo dzinoita kuti nyika yedu ikwanise kuhambira mberi uye futi kuti vantu vagone kuraramawo upenyu hwakanaka.

Zvikora zvino fundisa vakomana vasikana madhodha nana mai kuti vange vachi kwanisa kuitawo mushando waka siyana siyana uyo unoita kuti nyika yedu ikwanise ku hambira mberi.

Zvikora zvinofundwa ngevakomana ntombi nemajaya apa vanenge vachifundurawo kuita mishando dzakasiyana siyana dzinoita kuti nyika yedu ikwanise kuhambira mberi.

Zvikora zvinofundwa ngevakomana nevasikana ,anababa kana antu anenge abva zera kuti vakwanisewo kuita mishando uyo unosimidzirawo nyika yedu kuti ihambire mberi.

Zvikora zvinoendwa nevakomana nevasikana apo pavanenge veifundira kuita mishando yakasiyana-siyana uye futi kuerenga pamwe nekugona kubhuya chingezi.

Zvikora zvinofundwa ngevakomana nevasikana apo vanonge vachifundirawo kubhuya chingezi uye kuziyawo tsika nemagariro edu echivanthu pamwe nokutoremekedzawo vasharuka muntharaunda mwatinogara

Zvikora zvinofundwa nevakomana nevasikana apo vanenge vachifundira kuverenga pamwe nekubhuyawo chekenje uye futi kuti vange vachifundirawo zvimabasa zvemaoko zvakafanana nekutsetsa.

Zvikora zvinoendwa nevakomana nevasikana vachiri kuchekwa dzinobuda ropa Pavanenge vachifundirawo kubhuya chirungu uye kugadzirawo motokari kana kutsetsa uye kana kunamawo masimbi.

Zvikora zvinofundwa nevakomana nevasikana avo vanenge vabva zera apo pavanenge vachifundirawo kuita mishando yakasiyana siyana kuti nyika yedu ienderere mberi.

Muzvikora izvo zvinoendwa ngevakomana nevasikana vachiri kuchekwa dzinobude ngazi, kuti vandofundirawo kubhuya chingezi uye futi kuitawo zvimabasa zvemaoko, zvakaita sekuaka kana kutsetsa.

Vakomana nevasikana vachiri kuchekwa dzinobuda ropa vanofanira kuendawo kuchikora apo vanenge vachinofundira kureketawo chingezi uye futi kuitawo zvimushando zvemaoko zvakafanana nekutsetsa kana kuwaka.

Zvikora zvinofundwa ngevakomana nevasikana vachiri kuchekwa dzinobuda ngazi, apo vanenge vachifunda kuti vazoitawo mushando wakasiyana-siyana unosanganisira kuitawo mainjiniya kana madhokodheya.

Zvikora zvinofundiswa ngeakomana ngeasikana avo vanonga vachifundira kubhuya chingezi uya kuitawo zvishandi zvemaoko dzinosanganisira kutsetsa kuwaka kana kunama simbi

Zvikora zvinofundwa ngevakomana nevasikana avo vachiri kuchekwa dzinobude ngazi, apo vanenge vachifundirawo kubhuya ChiNgezi uye futi kuzoitawo zvimushando zvemaoko zvakadai ngekuaka, kugadzira motokari nezvimwewo.

Vakomana ne vasikana vano endawo ku zvikora vachino fundira kubhuya chingezi kuitawo zvi mishando zvaka siyana siyana zvino sanganisira kutsetsa kana kuimba chaiko.

Zvikora zvinofundwa ngevakomana nevasikana vachiri kuchekwa dzinobuda ropa apo vanenge vachifunda kubhuyawo chirungu chingezi uye futi vanenge vachifunda tsika nemagariro edu.

Vakomana nevasikana vachiri kuchekwa dzinobuda ngazi vanofanira kuendao kuzvikora kuti vanokwanisa kufunda kubhuya chingezi uye futi kuitao zvimushando zvakaparadzana zvenyara.

Zvikora zvinofundwa ngevakomana nevasikana apo vanenge vachifundira kubhuya ChiNgezi, pamwe pacho vanenge vachifundawo tsika nemagariro edu echivantu, kana kuremekedza vantu vakuru muntaraunda.

Zvikora zvino fundwa nge majaya kana vakomana ne vasikana apo vanenge vachi fundirawo kubhuya chingezi uye futi ku remekedzawo vantu vakuru mu dundu pamwe nekuita zvi mishando zvaka siyana siyana.

Zvikora zvinofundwa ngevakomana nevasikana apo vanenge vachifundira kureketa chingezi, uye kwavanenge vachifundirawo kuita mishando dzakasiyana-siyana dzinosimudzira nyika yedu kuti ihambire mberi.

Zvikora zvinofundwa nevakomana nevasikana dziri kuchekwa dzinobuda ngazi Apon pavanenge pachifundirawo mukureketa chingezi uye futi kuti vakwanise kuzivawo tsika nemagariro edu yechivantu.

Zvikora zvinofundwa ngevakomana nevasikana avo vanenge vachichekwa dzinobuda ngazi apo vanenge vachifundirawo kubhuya chiyungu uye kuitawo mabasa akasiyana-siyana enyara.

Zvikora zvinofundwa ngevakomana nevasikana apo vanenge vechifundira kubhuya chingezi uye futi kuti vakwanise kuita mishando dzakaparadzana kuti nyika ione kubudirira.

Zvikora zvinofundwa ngeasharukwa kana antu abva zera. Apovanenge vachifundira kuita mishando yakasiyana-siyana, uyo unoita kuti nyika yedu ihambire mberi.

Vantu vanoendawo kuzvikora izvi vachindo fundira kuita mishando wakasiyana siyana iyo unoita kuti nyika yedu ikwanise kuenderera mberi mune zvakanaka.

Zvikora zvinofundwa ne antu vabve zera, apo pavanenge vechifundira kuita mishando wakasiyana siyana, kungadai kuita ma dhokoteya ana mukotiwo nezvimweniwo zvinosanganisira kuvakambatso dzevantu.

Zvikora zvinofundwa ngemajaya ngemandombi kana madhodha kana vantu vakuru vaya vanenge vachifundirawo kuita mishando yakasiyana siyana iyo inoita kuti nyika yedu iyenderere mberi.

Zvikora zvinofundwa ngevantu akuru, zvinosanganisira ndombi nemajaya, apo vanenge vachifundira kuita mishando yakasiyana-siyana iyo, inoita kuti nyika yedu ienderere mberi.

Muzvikora zvinofundwa ngemajaya nemandara ana baba kana ana mai apo vanenge vachifundira kuitawo mushando wakasiyana siyana unoita kuti nyika yedu ihambire mberi.

Vakomana nevasikana , vanababa nana amai, vanoyenda kuzvikora zvinofundira kuita mishando yakasiyana siyana. Iyo inoita kuti nyika yedu ikwanise kuhambira mberi.

Zvikora zvinofundwa ngeasharuka apo vanenge vachifundira kuita mushando wakasiyana siyana uyo unoita kuti nyika yedu ikwanise kuenderera mberi.

Zvikora zvinofundisa vanababa , vanamai , vakomana nevasikana vabve zera apo vanenge vava kufundirawo kuita mishando yakasiyana siyana iyo inoita kuti nyika yedu iyenderere mberi.

Zvikora zvinofundwa nemantombi nemajaha abve zera apo pavanenge vechifundise kuita mishando yakasiyana siyana iyoo inoita kuti nyika yedu ikwanise kuenderera mberi muhupfumi.

Zvikora zvino fundwa nge antu akuru apo vanenge vava kufundira kuita mushando waka siyana siyana uyo unoita kuti nyika yedu ikwanise kuhambira mberi zvakanaka.

Zvikora zvinofundwa ngeasharuka abva zera apo vanenga vachinofundirawo mishando uyo inoita kuti nyika yedu ikwanise kuhambira mberi kufadai ngekufanana ngemadhokodheya ndokwavanofundira kuti vagone kurapa hosha dzakasiyana siyana.

Muzvikora zvinofundwa neakomana neasikana apo pavanenge vachida kufundira kuita mushando dzakasiyana siyana dzinoita kuti nyika yedu ienderere mberi

Muzvikora zvinofundisa vakomana nevasikana kana vana mai nana baba avo vanenge vavakufundira kuita mushando wakasiyana siyana uyo unoita kuti nyika yedu ikwanise kuhambira mberi mune zvakanaka.

Zvikora zvinofundwa ngeantu akuru apo vanenge vava kufundira kuita mushando vakasiyana-siyana, uyo unoita kuti nyika yedu ikwanise kuhambira mberi.

Zvikora zvinofundwa ngeantu vakura vabva zera apo vanenge vavakufundirawo kuita mishando wakasiyana-siyana uyo inoita kuti nyika yedu ienderere mberi.

Zvikora izvo zvinofundwa nendombi majaha nemhandara kana mbandara nana mai apo pavanenge vachida kufundira kuita Mishando yakasiyana siyana idzo dzinoita kuti nyika yedu iende mberi.